Toophphiyan de'iya asaa qooday gujji gujji biyogaappe denddidaagan dumma dumma sohuwan asay de'iyo keettaa keexxiyo wode goshshanchchay goyidi murutaa demmiyo sohoy kasegaappe xuummi xuummi biyogee erettidaba.

Issi biittaa giddon kase oosetti adhdhida taarikkee lo"o gidin woykko iita gidin kaaliya yelettay he hanotaappe tamaaridi bantta de'uwa laammiyaabaa ekkanawu maaddees.

Daro ganddaa naati hiyyeesatettaa duussaappe denddidaagan bantta sooppe kiyidi harasaa baqatiyogan bantta wolqqaa hadasan wurssiiddi beettoosona.

Wodiya wurssettaani dumma dumma ammanuwa meraa mayida giyogeekka dorssaa calaa mayida wanggerelloti wodiya garssan beettanawu deiyogaa Xoossaa geeshsha maxaafay qonccissees.

Nu heerani bantta sheniyan asa maadiyaa eqqotati bantta huuphiya zurggidi aqqiyosay baynna asasi dumma dumma sohuwani keettaa keexidine hara koshshiyaa buqurata kunttidi immidi beetosona.

daro balggo wodetun iray daridi bukkiyaaba di'oykka keehin daridi di'ees. gidoshin ha dariddi di'iyaa di'oy issi heerappe hara heeraa biittaa meeccidi efichiyaagaan biitta uttetay daro moorettanaw danddayiyooga odosona.

Nu biittee giddon daro ganddattiya heeraani daro asay baayyo baaso koshshiyabaakka demmibeennaagee erettidaagaa. Gidoshin daro ambbaa heeran qassi aadhdhidi zannaqanaassikka koshshiyabaakka kumiri de'iyogee beettees.

Daro carkko naqaashaa eranawu ha'i wode ehiiddo elekktronikke miishshaata go'ettiyogee keehippe maaddees. Gidikkonee ha elekktronikke miishshay ha yiira naati go"ettanawu darottoo zorettenna.

Dumma dumma luxettaa bagaara gidin dumma dumma oosota oottidi banttana ayssana yaagiya yelaga naata gidin so biittaappe kare biittaa baanawu koyiyoo wodiyan sohoy addussa gidiyo giyshshayo tookipaalaa go'ettidi boosona.

Dalggi luxido luxettaa maaraani maayuwa bollan dumma dumma alleeqissiyobata wottidi sikkiyogan maayuwa giyayyo shiishshiiddi de'ees.

Aayiya maasopiyaa aattido kattaay mall''ena giidi na'ay yiilotin aayyiya de'iyaara tanaw namissi mal''oppe atin qumi mal''o gidena yaagada na'ay maanadan wolqqanttaydda de'awus.

Tawu kaalo isha de"iyage asayi ispporttiyiya oottiyoge hagaa giidaage guuran kiyinnekka hasttamu daqiiqa gidiyagaa pudettaa wottaa wottaa uyi simminne haa simminne shoci yegoba gidinne muleera tiskki giigis.

Daro ammano keettati bantta yarata shugo ushaappe aadhidi hara dumma dumma cammiyanne mattoyiya ushaa ganxxenna mala bantta son aahuwan tamaarisoosona.

Naa soo wotta huushshidi gelinne bulliyaara haatatekkine ganetta doommi agiis yaanin tana dagamay worin mela uluwan haatta uyyoppa nen daafurada kunddna yaagaydda agaas.

Daro wolaytta wogaani imattaa sintti aadhdhiyanne qassi qol"o baggaara go'aa immiya dumma dumma miishshati de'oosona. Hegaattokka eta go"aykka dumma dumma gididi erettees.

issi goshshanchchay ba ooso sohuwa biidi dumma dumma buqurata bari kushiyaan oyqqana koshshees. leemisuwassi kadduwa, xurqqayiyanne haratakka koshshiyaaba oyqqana beessees.

Darotoo gandda heeran de'iyaa asay so medoosata soo gelissidi issi keettaa giddon ayssoosona. Hegeekka ayssi hani giyoodee geellidan karen aqiyaaba gidikko wora do"ati eta cirppinttidi eki efaanawu danddayiyo gishshaassa.

Nu biitten Toophphee giddon de'iya goshshaa ooso hanotay saluwa iran zemppidaagaa gidiyo gishshawu dumma dumma goshshanchchati bantta goshshaa oosuwa la"an oottanawu danddayokkona.

Ha'i wodiya yeletayi macca naatu xalaalaa gidennan attumaageetikka bari hayttan guduchchaa wottoosona shin eti i aattana koyyido kiitayi aybakko shaakkidi eridaba malatenna .

Carettiya heeran keexxettida keettay likke baasuwa bolla eqqibeena gishshassi iray bukkiyo heeran ganddi gaariidi koyettida qotaa moori aggiis.

Wolaytta wogeta Efimiya uduppuna tammane usuppuna cachcha usupunay zino laaxa saate oduwan hagappe sinttan ira hanotay wolqqaama hanota gujji gujji baanaw de'iyooga erissiis.

Beni wodiyan asay kattaa kattanaayyo dumma dumma urqqaappe merettida miishshata go'ettees. Leemisuwassi xaaruwa, otuwanne haraatakka gujjin de'oosona.

Tophiyaa bandirassi hezzu meray de'iyoga gidishin, hegettika, mattaa, adle cishanne zo'o meraa gididi ettawu giduwan xolinttiya malatay de'iyagee asaa minotetaa qoncisessi.

Daro cora attumanne macca naati issippe ziiriyan gidid bootta maayuwaa maayidi bantta amanuwaa qonccissiya yettaa yexxidi woosa keettaa gelidosona.

Nu heeran de'iya ammano aawati layttaappe layttaa pinniyo wode yelagay bana mexxida xoossaara siga de'ana mala zoriyaninne woosan layttaa doomissoosona.

Nu heeran de'iyaa daro asay issi dubbushiyo sohuwaa issippe shiiqidi bantta wontto dichchawu koshshiyaabata issoy issuwaara zorettidi qachchidi denddidosona.

Beni Wolayttaani wogga cima aawati bantta sooni daro buqurata qosidi minjjoosona. Leemisuwassi: kalttaa milayiyagaa, beexiya, tooraanne haraatakka yeletaappe yeletawu aattoosona.

wolaytta sooddo yunbburshshiyaa heeran keehin cora tukke keettati de'iyoogappe denddidaagan ha uyyiyaa asaa ba soossi darissanayyo dumma dumma anacceta oottosona. hegetuppekka issoy shashshata tukkiyaara aattiyoogan asaa banttako xeessoosona.

Salo gufanton de'iya amano keettattun goynniya ubbay banta ammano godaassi immiyo bonchuwa woykko goynnuwa dumma dumma dantodan giigida hanotan immoosona .

Na'ay timirtte keettappe luxetta maxaafaa ekkid yiyo wode gina gidduwappe cora shiitte shodettichchidooga be'ada haakka hage ayba yelete wodiya yeleatay gaada baccessaydda aggaas.

Heeran merettidaa dabaa gaasuwaani asay issoy issuwaara siiqettidi danawu danddayibeena. Hegaa giishshawu ha mettuwaa birshshanawu heeran de'iyaa asati issoy issuwaara doonaa gaattidi tobbe.

Sinttaara yiidi deiya godaa Yesusi Kiristosa kaquwa baala xeeliyaagan dumma dumma ha baalaassi haniya baaso gidiya orattabati dumma dummasaappe porxxu giidi kiyidi beettoosona.

Ha giddon nu heeraan issi bullachcha keettan mushuratussi giigida eessappe oosetidda ushshay keehin daro laqqilaaqiyanne mal''iyaaga gidiyoogadan be''aas.

Issi wode kaamiyaa danuwaan ba naa"u tohuwaa xaayida issi yelaga na'iyaa ba uttido sohuwaan dumma dumma dantteeleta malaaliyaa hanotaan daddaydda beettawusu.

Dumma dumma luxetta maxafaa giddon daronne erettida tarikiyaa ottiddaa haydanne, hayttaa nagisidaa daro goba asatti de'iyogee qoncciyaan xafetti bettees.

Asaa naati ba de'iyo keettaa dumma dumma hanotaan giigisoosona. leemisuwassi wodiyappe wodiyaan dumma dumma meraa tiyyiyooganinne qassikka dumma dumma kaqqiyoo miishshata bollan kaqqiyoogan ba keettaa loyttees.

Daro asati oosuwa toochchennan oottanawu bessiyogaa qonccissanawu koyidi neeni dosiyo oosoy yaanaashin ha"i neeni oottiyogaa dosada ootta yaagidi yootoosona.

Nu wolaytta asay hayseyiiddi gammay baynna urawu gaagan shemppoykka baawa yaagees. Hegaa giyogee issibaa doommanaappe kasetidi bantta kushiyan de'iyabaa ay keenaa yiggi xeellana koshshiyakko erissanaassa.

Nu heeran issi arssa bootta na'iyaa ba mentersha bollan zo'o meraa tiyadda hemettiyogan paranja malattiyogan daro asay a paranja gidenan agukku yaages.

Keettaa kexxetaa hanottaa pilggida eranchchati issi keettaa keexxanappe kasettidi koiro baasuwan aykkeenasa keettay tookkana danddayiyaakko qasikka woyssa keenaa xoqqatettaa baana danddayiyakko koirottidi pilggosona.

Issi heeran de'iyaa asaasi baaso oosuwaa koshshay hara heeraagasppe dummattees. Gaasoykka issi heeran xaayidabay hara heeran qassi bal"an'idi beettanawu danddayiyoo giishshaasa.

qeeri naati son azzazettenan ixxiko aayoti qayxariyaa ekkidi pirccayi wal"i siimmin yeekkidi aputtaa soossiidi sooppe kiiyi maakkidi doogiichiidii guyye simiidii yeexxidinne kaa"iidi yees.

Salo gufantton de'iya seeraa naagissiyaageeti maayiyo woykko eta dummayiyya maayyoy de'iyogee qoncce. He maayyoyikka qassi dumma dumma sohotun cabboy merettiyode woxxidi gakkanaadan eta danddayissiya maayo.

Taani zino uttiyo oydiyaa kiitaa immada giigissido keettan daro lo"o murutan giigissiyo gishshawu zaarettadakka baada kattaa wottin miyoogaa giigissana malaa hara azazuwaakka immaas.

Ha'i ha llayttaan oottidi bana ayssanawu koyyiyaa asappe yaanne haanne coo simerettidi tukkiyaa uuyiidi banttaa saatiyaa aattiyaa yeletaa qooday keehippe cori cori bees.

Issi osuwaa yiginne filggi xelliddi i tummakonne worekkonne shaki erenanni carikko naqashaabollani peshiyogee daroto asa boli woyko he izawaa bolli daro metuwaa gattanawu dandayees.

Wolaytta wogaa qonccissiya dumma dumma kattatinne eta kattettaa siraatay de'ees. Leemissuwaassi kattatuppe bacciira, loggommuwa, piccaataa, cadhdhiyanne haratikka de'oosona.

Zannaaqaa sohoti matan matan de'ennaagappe denddiigan daro yelaga naati balggo wodetun iisippe shiiqqetiyoogan haaho biittata biyoogaan ha zannaaqaa miishshata gakki be'idi yoosona.

Asa ubbay woggaa gallassi ziiriyan ziiriyan goyinnanawu woosa keettaa bisshin tananne ta miireta oosuwa mal'oy ubbaakka xaaxi waaxidi ekkidi ooso keettaa ehis.

Ha"i wodiyan asaa naatu qooday gujji gujji biidoogaappe denddidaagan asaa naati dumma dummasan de'iya woraa qeexiyogaappe doommidaagan woraa do'ati bantta de'iyosaappe harasaa goossi goossidi biiddi beettoosona.

Nu wolaytta asay haysseyidi kushee ixxin oottay ganjje ixxin mees giyoogan goshshanchchay ay keena mino hanotan goyyana bessiyaakko haassayoosona.

Issi nu heeran de'iyaa bitaanee a keettaynne a naati han gidishin hara biittaappe simerettidi oottiyaagee kaamee qanxxisiyoo gatee daro gujjidoogappe denddidaagan daro metoottidi beetiyoogadan odees.

Daro yelaga naati issi heeraappe hara zuppiyan biidi salo gupantton de'iya toho kuwaasiya phonqqettaa hanotaa bantta saatiya yarshshidi be'oosona.

Ka'ibeena qayye mitta ayfeta miyoogee darotoo payyatettaa bolla qohuwa ehanawu danddayiyogaa payatettaa eqotaa pilgganchchati erissidosona.

Bol"attoy zaretti zaretti ba shooqqaa bollan maldduwaa zerido giishshawu a shooqqay laadatichidaagee ha layttan zerana yaagin daro ayfiyaa immiyaaba malatenna. Hegaa giishawu biidi I goshshanchchata haratakka zoretaa bessiis.

Ha'i woddiyaan daro ceegidda asattika bantta ceegidoga erissenaani ixannau koyidi dumma dummabatta bantta sintta bollan tiyettiyogan sooppe kiyossona

Supper markkettiya gidon de'iya binnaana dichchiya qibaatiya shammana gaada biyodeba gatee kare bagan hara suyqqiyan bayzzettiyoogasaappe naa'u keenaa daridi beettin yilottada agada simmaas.

Tekinoloojjiya laamiya gaasuwani kaseegaaappe keehi dummatidi aadhiya hanotaani go'ana danddayiya elekitiroonikke miishati ha'i giyaa bolli beetoososna,

Issi issi cincce asati hotelee keettaa biidi al"obaa go"ettidi bantta miishshaa keessiyoogaappe dumma dumma maashiinetta soon shaammidi hirayssuwaan go"ettanawu danddayoosona.

Daro hutteele keettati cora asa banttakko ehaanawu koyiyoogaappe denddidaagan miyobaanne uyiyobaa xalaalaa giddenaan de'ishin cora allaxxiyobatakka bantta giddon oyqqiddosona.

Ha'ii wodee ehido zamanna mishattaa go'ettiyoganni maxafattaa daro metotennani dumma duma sohuwappe demanawu dandayettes. gido shin luxiyaagettus de'iyaa xellaay kassegappe guxi guxi biyogge qonccee.

Issi geela'o na'iyaa goshshsanchchay deeiyaagee o ekana giidi oychchiin tamaridaagee tana yedhidhi kantto yaagin i keehi yiilottidi yakko baada a gocconnuwaa bolli ichchaagiikii yaagiis.

Beni wode wolayitta asay wolayitta keettaa keexxi simmidi bollaara gattaa mayzziyo gishshawu badhdheesaa iray wodhdhiyoodee keettay haattaa soo aattees.

Ammano yettaappe kareera de'iya yettaa yexxiya yettanchchati bantta huuphiyan qoppidobaa bantta wozzanankka hassayidobbaayoo dumma dumma birshshetaa immidi bantta koshshaa qonccisoosona.

Mantta Daalachoy daama paraa toggidi qassi kushiya genttiyoba hariya bollan caanidi manddara sohuwan de'iya bari dabbota xomoosanawu biis.

Ta keettayiyaa awudenne puulatanawu koyiyoo wode kiyada hara asaasi miishshaa coo guusuku. A bana barkka puulayanwu danddayiyoo giishshawu barkka puulattada oopenne adhdha lo"aydda kiyawus.

Dumma dumma kawonne kawobaa gidenna ooso keettati banttana haraappe dummayiyiaa malaataa bantta ooso keettaa karen xoqqu oottidi gallassan gallassan kaqqoosona.

Issi heeran de'iyaa asay dumma dumma ba sooppe kiyyidi ollettiyaa miriiqaa issi heeraa piitti shiishshidi xuuggichiyoogan bantta heeraa geeshshatettaa naaganawu kooshshees.

Yettaa xaafiya daro xaafanchchati yettaa xaaafidi ayoo a maaranne mankkaa naagidi xaafana xaykko I immiyo birshetaa gidin I aattiyo kiittay daro saamenna.

Nu bittaa giddonni dumma dumma sohuwan de'iyaa turizimiyaa yemoyiyabatti daro sapho hanottanni direttiddi nangettidi de'anawu koshiyoge oyonne gemibennabaa.

Issi keettaa asay issoy issuwara zorettan kushiya kushiyara oyqettidi de'ikko eta giddon ay metoynne woykko ay manqqotettaynne de'ikko banta zorettan issippe oottiyogan zaaruwa ehaana danddayoosona.

Asa ubbaayyoo A huuphe huuphe gidida ammanoy de"ana koshshesippe aattin asay ammanuwaa issoy issuwaagaa koxxiyoogee danddayettennaba gidiyoogaa ooninne eridi ba huuphe ammanuwa oyqqana bessees.

darotoo uteeliyaa biidi kattaa miyooge payyatettassi lo''o gidena ayssi giiko uteeliyan kattaa kattiyaa asay ba xeelliyoogappe atin ne payyatettayyo aybbanne qopokkona.

Issi biitta giddoni naa'u bayira qommo zal'iyaa macaray de'es, hegekka so giddo zal'iyaanne kare zal'iyaa geetettidi shaahettes.

Erissuwaa kiitaa attiyaa eranchchati bantta aattana koyiido kiitaa zaari zaaridi nababiyoogan bantta huuphphiyaa garssaan wurssiidi erana koshshees.

Dumma dumma mittaa ayfeti ha'i wodiyaan giyaa bollaan hirayssuwaan beettoosona. Shin Hegetuppekka waannatidi asaa naatussi qumatettawu maaddiyaagee afikaaduwaa ayfiyaa santtaa ayfiyaa zo"o xaaphuwaanne haratakka gidoosona.

Manttaa dandu atuma natu huphiyaa gigisiyosa gelliddi bar huphiyaa pixiddi dumma dumma qibatettakka bolara gujjiddi shicca cishiki chishikidi kiyiss.

Wolayttan Wolayttan ambbaninne ganddan dumma dumma taarikkiya yeletaappe yelettaa attanaassi maadiya mereta eqotati dalggidi beettoosona. Hegeetuppekka amaridaageeti Ajjooraa soossuwa Ijjaajjo keellanne hartikka de'iyogee eretiddaaga.

na'ay burttukaniya mitta huuphiya kiyyidi biron gakkibeena mulccace burttiyaa maxiyaaga be'ada la ta ishshaw waattanaw maxay gin hegaa giya ea bayzzada maxiniyaa shammanaw days yaagiis.

Asaa naatu duusaasi bayra koshshiyabatuppe issoy dozzata gidoosona. Gaasoykka asaa naati soo shemppanawu go'iya carkkuwa pulttiyageetanne asaa naatu duussawu hegekka qumatettawu maddiyageta gidid erettoosona.

Dalggaa godaa daani zino giyaappe qeeri na'aassi qoppi ekkidi shammido caammay a tohuwappe guuxxiyagaa gidis.

Sinttaara yesuusa kaquwa baalay gakkiiddi de'iyo gishshawu asa ubbay hara hara qalamiya shammidi koyroogaappe bantta keettaa malaaliya hanotan puulayiiddi de'oosona.